Ame wome etɔ̃ le abɔ me, ŋutsu ɖeka kple nyɔnu wome eve. Nyɔnu ɖeka do agblefɔkpa, atiwo le amewo megbe. Amewo le asi kam atiwo ŋuti.

Ame wome adrɛ le atsitre ŋu. Ame wome adrɛ katã ɖo kuku ɖe ta eye wodo tsitsi ɖe ŋku. Ame aɖewo do asiwui ɖe asi. Ame aɖewo le nu kom.

Ame ɔmatɔ ame ɔmeve nɔnyiɖe wheelchair me ame ɔmeve le atsitsreŋu eŋuo le ekplɔ dzi ameɖeka le gakpo ɖe asi

ayi kple mɔlu kple atadi yibɔ kple bladzo tɔtoe kple elã kple koklozi ɖaɖa kple makaroni kple sabala kple salad

Nyɔnu ɖeka nɔ anyi ɖe zikpui dzi le nu kom. Le nyɔnua megbea nuɖuɖu geɖewo li. Nuɖuɖuwo le abe; atɔtɔ, peya, tomatosi kple karɔt kple enuwo geɖewo.

Le sukuxɔ mea, nyɔnu yevu ɖeka kple ɖevi aɖewo nɔ anyi ɖe zikpui dzi eye ɖevi eɖewo tsatsitre, ŋutsu ɖeka tsatsitre ɖe megbe eye wodo kuku le nu kom.

dɔwɔlawo wɔme etɔ̃. Edɔwɔlawo wɔme etɔ̃ katã do kuku ɖe eta eye edɔwɔla ɖeka ɖo asiwui ɖe asi. Edɔwɔla ɖeka do awu ʋi eey dɔwɔla ɖeka hã le atsi ɖe asi.

Ame eve le motor dzi. Ame ɖeka lé agbã ɖe egɔ. Ame evea katã ɖo kuku eŋu eve le ŋu ƒe amidzeƒe. nyɔnu eve kple suku etɔ tsi atsitre ɖe eŋu ƒe amidzraƒe ŋgɔ.

Nyɔnuvi wɔme ne wo. Nyɔnuvi woame eve le nu kom. Nyɔnu ɖeka ko asi kɔ ɖo nu. Nyɔnuvi ɖeka le agba ɖe asi eye nyɔnuvi vevelia ko eƒa asi kɔ da ɖe agba me.

Nyɔnu ɖeka le atitrenu eye wokɔ abɔ ɖe asi eye wodo awu yibɔ, nyɔnua le nukom. Ŋutsu ɖeka le nyɔnua megbe eye wotsatsitsre le nuƒom de microphone me.

Edzo bi emɔmemidzeƒe aɖe esime ke eʋuwo wofĩa eye agbadɔ si te wodzena amia le eya hã fĩa adzidzɔ le tutum eya ta woyɔ edzotsilawo siwo kɔ woƒe ʋua tɔɖe mɔdodoa dzi eye wole dzoa tsi. Amewo tsatsitre ɖe mɔ godo hele nukpɔm esime ke edzotsitsila le edzi yim.

Ame aɖewo le tsi me. Ame aɖewo nɔ anyi ɖe etsi me eye ame aɖewo le atsitre ɖe etsia me. Nyɔnu ɖeka le atsitre nu eye wokeke abɔ kɔ yi dzi. Ŋutsu ɖeka edo awu yibɔ.

Ame wɔ me ene le tsiafu to, nutsua lé esɔ ƒe ka ɖe asi nyɔnu wɔ me eve nɔ anyi ɖe esɔa dzi le nu kom, nyɔnu ɖeka le zɔzɔm kplɔ esɔa ɖo.

Nyɔnu wɔme etɔ̃ wo le asime. Nyɔnu wɔme eve wo le atsitrenu. Nyɔnu wɔme eve ya wo le atsitrenu do kuku ɖe ta eye woxe ta avɔ. Le asia mea nuɖuɖu geɖewo li lane atɔtɔ kple nuwo.

Etsi ŋu le amewo megbe, amewo tsɔ woƒe tsetsiwo kple woƒe gagbawo kɔ va da ɖe mɔto le etsi kum tso etsi ŋua me. Nyɔnu ɖeka ta avɔ lé tsetsi vi aɖe asi.

Ame wɔme atɔ le abɔ me. Ame tsitsi wɔme eve eye ɖevi wɔme etɔ̃. Ame wo katã doo asiwui ɖe asi. Ame tsitsi wɔme eve le seƒoƒo ɖe asi. Amewo katã le nu kom.

Ɖevi ɖeka nɔ nyi ɖe anyi agbã. Ɖeviwo ame eve dze klo ɖe anyi agbã. Ɖevi ɖeka tsatsitre mehɛ ɖo awu o. Ŋutsu ɖeka le klotsi nu. Ame mamlɛawo tsatsitre. Etsi le tukpa me.

Amaɖewo le edɔwɔm amewokatã dó trakplemeƒi eye amewokatã ɖó kuku ɖe ta ameɖeka dó tsitsì ɖe nuku amewokatã dó asiwu ɖe asi ameɖeka le gakpo ɖe asi